Okuna omaudhano ogendji, ano moka mwa kwa telwa omauudhano gokuhinga oombasikela, ano aantu taya thigathana mehingo lyoombasikela iinano ya yooloka. Ohaya kala nee taya ya kulwa ano taya kwathelwa komahangano gi i li no gi i li mono mwakwatelwa ehangano lyombaanga yoNedBank nosho wo ehangano lyuudhano lyaNamibia.